Maizviziva ere nyamashi unowu kuti mukati mezvikora zvevarumbwana varumbwana vedu vanofundiswa zvakasiyana siyana kutangira kuti vakone utsanana kuhlamba nyara pona panobva kuchimbuzi nepavanoda ku.

Vana vadodori vanosisa kufundiswa maringe ngezveutano, ngekuti ndipo pavanokasira kubata zviro, vanotosisa kuziya kuti weyibva kuchimbuzi, wotoshambe nyara kuti udetsereke.

Ngeimweni nguwa tinoona kuti varumbwana vanoenda kuzvikora vanofundiswa maringe ngezveutano uye nedzimweni nguwa vanofundiswa maringe ngekukone kuzvichengeta mukati mwendaramo yavo.

Varumbwana vedu vanosisa kunge veifundiswa maringe ngezveutano mukati mwezvikora mwananoenda mwona imwomwo. Kuti vakwanise kubetsereka pona apapo.

Tikaningira varumbwana vedu vanofundiswa maringe ngezveutano hwawo, kuti vaziye kuti muntu waenda kuchimbuzi, unosisa kushambe nyara uye kuti muntu unosisa kunge weidetsereka mundaramo mako.

Zvakadini kunaka kuti vana vadoodori vafundiswe maringe ngezveutano ngekuti utano chiro chakakosha maningi mukati mwendaramo yedu ndicho chinoita kuti vantu tikwanise kuramba teihamba takagwinya kudai.

Maizviziva here kuti varumbwana vanosisa kunge veibetsereka kubudikidza ngokufundiswa kwavanoitwa mukati mwezvikora vanonyanya kufundiswa maringe ngeutsanana, maringe ngezve hosha.

Igwinyiso remene-mene tinoringira kuti mukati mwendaramo yedu vantu tinosisa kunge teibetsereka kubudikidza ngekuendesa varumbwana vedu kuzvikora. Kona uko kwanofundiswa maringe ngezveutano.

Mukati mezvikora munofundiswa varumbwana kuti vakone zviro zvakasiyana siyana mukati mwendaramo yavo izvi zvakabanaka maningi ngekuti varumbwana vedu vanokura veiziva uye vakangwara.

Igwinyiso remenemene, tinoziya kuti arumbwana vanosisa kuenda kuzvikora, asi zvikora zvavarumbwana zvinosise kunge zviripasinde ngentaraunda dzatinogara kuti vantu ava vasazohamba mimango mukurutu.

Nyamashi unouwu tinoningira kuti mukati mwendaramo yedu vanthu vanosisa kudetsereka kakurutu ngekuendesa varumbana vavo kuzvikora. Kuzvikora kona ikweyo vanofundiswa zvakawandawanda zvinozovadetsera mundaramo ya..

Nyamashi unowu tinoona kuti varumbwana vedu Vanoenda kuzvikora kuti vandodetsereka kuburikidza ngekuti vanenge veida kuzofunda zviro zvino zovadetsera mukati mwendaramo yawo.

Varumbwana vedu vanosisa kuenda kuzvikora ngekuti ndiko kwavanofundiswa kuverenga nekunyora nekutamba nevamweni zvakanaka uye vanofundiswa hee mabasa enyara dzavo sekutsvaira mukati mechikora

Muzvikora zvevarumbwana tinoona kuti varumbwana vanosise kufundiswa maringe ngezveutano uye kuti utano hunochengetedzwa sei mukati mwendarao yavo.

Maizviziva here kuti varumbwana vanoenda kuchikora kundodetserwa maringe nezvehupenyu hwavo izvi zvinodetsera kuti vanenge vakaningirawo kuti varumbwana vazopona ramangwana rawo.

Nyamashi unowu tinoona kuti mukati mwezvikora zvevarumbwana varumbwana vedu vanoendeyo kunofunda kufunda zvidzidzo zvakasiyana siyana izvi zvinodetsera kuti vazokura vakangwara.

Varumbwana vedu vanosisa kuenda kuzvikora, ngekuti kuzvikora kunodetsera vantu kuti vave vantu mangwani uye vazokone kuite mishando iyo yakanaka yaambo mukati mwendaramo yavo.

Varumbwana vedu vanosisa kuenda zvikora ngekuti ndiko kwavano fundiswa mavambo ekuti vakone kupinde munyika ndiko kwavano fundiswa kukona ku erenga neku nyora mundaramo yavo.

Maizviziva ere kuti mundaramo yedu vandu tinosisa kudetsereka kuburukidza ngekuti varumbwana vedu vaenda kuzvikora kuti vazotichengetao ramangwani nenambo pavanenge vakura.

Maizviziya ere nyamashi unowu kuti ku zvikora zve varumbwana tino sisa kuva endese kuti vanokona kudzi ngwarira uye vakone kuchengetedza zviro zvavangadai vabva nazvo kanyi izvi zvinoita kuti vangware ra mangwani ravo.

Ngeumweni mukuvo varumbwana vedu vanoenda kuzvikora kunobetserwa. Kuti vakone kufunda maringe ngekukona kunyora mazina avo kuyerenga zvidzidzo zvakasiyana-siyana.

Munozviziya ere nyamashi unowu kuti varumbwana vanosisa kuenda kuzvikora uko kwavanofundiswa kuti vakone kuerenga kuburikidza ngevafundisi vanenga varimwo muzvikoramwo

Varumbwana vedu ngekuti ndiro ramangani redu vatinotarisira, neiyi ndaa tinosisa kuvaendesa kuzvibhehleya konauko kwavanodetserwa kubudikidzwa ngekufundiswaa.

Ngeimweni mukuwo tinoningira toona teshe kuti mukati mwendaramo varumbwana vanodisa kuenda kuzvikora nekuti kuzvikora ndikwo mavambo evana vadodori anodetsereka kubudikidza ngekufundiswa.

Ngeumweni mukuyo tinoningira toona kuti mukati mwezvikora zvevarumbwana varumbwana vanofundiswa zvakasiyana siyana izvo zvinoita kuti vazodetsereka mukati mwendaramo yavo kuti vazodzingwarira.

Igwinyiso remene-mene, zvikoro zvearumbwana zvakabati nakira maningi. Tinoningira kuti varumbwana vedu, vanosisa kunge veienda kuzvikora, kunodetsereka kuburikidza ngekufundiswa kwakasiyana-siyana mundaramo yedu.

Ngeimweni nguwa tinoningire kti muzvikora zvevarumbwana varumbwana vedu vanosise kunge veifundiswa hunhu uye vanosisa kunge veifundiswa kukona kutungamira mukati mwendaramo yawo.

Gwinyiso tinoningira kuti mukati mwezvikora zvevarumbwana vantu vanoendesa vana vavo kuti vandodetsereka kubudikidza ngekufundiswa kuti vakonewo kubhuya chiyungu vakonewo masvomhu.

Igwinyiso re mene mene varumbwana vano sisa kuenda ku zvikora ko detserwa ngekuti ku zvikora kona ikweyo kwaka bai kosha yambo kunoita kuti varumbwana vedu vakure vaka ngwara vei kona kubhuya chiyungu kuchi beta kwemene.

Zvakadini kunaka akhiti woye kuona varumbwana vedu veienda kuzvikora zvepadera kuti vazoitawo mishando iri nane, mishando inosimudzire vantu vedzinza ravo.

Mukati mwezvikora zvepadera, tinoona kuti vantu vazhinji vanogumemo kuti vandodetsereka, kubudikidza ngezvidzidzo zvavanoona mukati mwendaramo yavo, izvi zvakabaanaka maningi ngekuti vantu vanodetsereka mundaramo.

Nyamashi unou tinoningira kuti mukati mwendaramo yedu vanhu vanoenda kuzvikora zvepadera kuti vanodetsereka nemishando yenyara dzavo inosanganisira kuaka mhatso dzakakura nekuva madhokodheya.

Zvakadini kunaka mukati mwenderamo teiwona kuti vandu vazhinji vanosisa kubetserwa kubudikidza ngekunge veienda kuzvikora zvepadera konako kovanopuwa kundiso yemishando yevanoda kuzoita .

Nyamashi unouyu tinoringira mukati mwendaramo yedu. Vantu vanoenda kuzvikora zvepadera vanosisa kunge veizodzoka vanemishando yavanokona mukati mwendaramo yavo, inobetsera kuti nyika ibudirire.

Nyamashi mukati mwezvikora ,tinoona kuti vantu ,vanofundiswa maringe ngemishando yavanoda kuzoita, kunyanya-nyanya zvikora zvepadera. Vantu vanofundiswa mishando yenyara dzavo.

Mwaizviziya ere kuti kuzvikoro zvepadera, wandu wanofundiswa mishando yenyara dzawo, izvo zvinoita kuti wazokona kudetsereka mundaramo mwawo. Imweni mishando inosanganisira kurima, kuona.

Mukati mwezvikora tinoona kuti antu vanoenda kundoita zvidzidzo zvakasiyana siyana. Kune vantu vanoenda kundodetsereka kubudikidza ngekuva varimi amangwani.

Tinoningira nyamashi muzvikora zvepadera vantu vanoenda kundofundiswa mishando yavanoda kuzoita mukati mendaramo yavo izvi zvinodetsera yambo kuti vantu vakure vakwangwara ngwara uye vaone mishando inozovariritira.

Ngerimweni gore sekuru angu akaenda kuchikora kuchikora kona ikweyo vaienda kuti vazova dhokodheya wamangwani hino nyamashi unou vaadhokodheya vaakutihina hosha dzatingadai tinadzo.

Gwinyiso remene-mene, teshe tinoziya kuti mukati mendaramo tinosisa kudetsereka kuburikidza nekunge taenda kumishando yakasiyana-siyana, iyo yetinofundiswa muzvikora zvepadera zvinotifundisa mishando yatoda kuzoita.

Igwinyiso remenemene tikaningira nyamashi tinoona kuti mwendaramo yedu vantu vanoenda kuzvikora zvepadara kuti vaende kunobetsereka kubudikidza ngekunge veita mishando yavanoda kuzoita mundaramo yavo .

Ngeumweni mukuwo tinoona kuti vantu vazhinji vanoendesa varumbwana vavo kuzvikora zvepadera ngekuti kunoitwa mishando yenyara dzawo mishando yakafanana ngekuva varimi ana makanika ngemadhokodheya.

Igwinyiso nyamashi unowu tinoningira kuti mukati mwendaramo yedu vantu vanoenda kuzvikora kunofundiswa mishando yakasiyana-siyana. Vamweni vanoenda koita madhokodheya, vamweni vanoenda kunoita vafundisi vemuzvikora.

Tikaningira nyamashi tinoona kuti mukati mwendaramo yedu varumbwana vedu vanosisa kuende muzvikora zvepadera kuitira kuti vazoonawo mishando iri nani mukati mwendaramo yavo tikwanise kudetsereka.

Mwaizviziya ere nyamashi unowu, kuti mukati mwendaramo, vantu vanoenda kuzvikora zvepadera, kuti vazoitawo mishando iyo yenyara dzavo, inozovadetsera ramangwani ravo kuti vakwanise kuriritira mphuri dzavo.

Mwaizviziye ere kuti mukati mezvikora zvepadera, tinoone kuti vantu vazhinji vanoendeyo kunofundiswa mishando yenyara dzavo izvo zvinoita kuti vantu vazhinji vadetsereke mundaramo mavo.

Igwinyiso remene-mene teshe tinoziya kuti hutano chiro chakakosha ngeiyi ndaa tinosisa kuramba teyi vhenekwa maringe ngezveutano hwedu nekuti utano hunoita kuti tidetsereke.

Umweni mukuwo tinoningira kuti mukati mwendaramo yedu vantu vanosisa kuchengetedzw uye vantu vanosisa kuenda kuzvikora zvepadera izvo zvinovafundisa kuti vaite mishando yevanozoda kuita mukati mwendaramo yavo.

Ngeumweni mukuwo, tinoona kuti kakurutu-kakurutu vantu vanoenda kuzvikora zvepa dera, majaha nemhandara vachiri kutemwa dzinobve ngazi, vanofundiswa zvidzidzo zvinosanganisira kukona kusona, kukona kurima.

Zvemene-mene vantu vazhinji vanoendesa varumbwana vavo kuzvikora kuti vanobetsereka kubudikidza ngekufundiswa kwavanoita mukati mezvikora mwona imwomwo.

Igwinyiso remene-mene tinoona kuti nyamashi mukati mwendaramo yedu varumbwana vedu vanosisa kuenda kuzvikora ngekuti kuzvikora vanofundiswa zvidzidzo zvinoita zvekurima , kuaka nekutsetsa.

Igwinyiso remene-mene tinoningira kuti muzvikora zvepadera. Vantu vanosisa kufundiswa maringe nemishando yenyara dzavo zvinosanganisira kuwaka, kumurima nekusona kana kutsetsa.

Nedzimwe mukuwo tinoona kuti kuzvikora zvinoenda majaha nemhandara vachiri kutemwa dzinobvangazi vanosise kunge veibetsereka kubudikidza ngemishando yavanofundiswa kwona ikweyo.

Muzvikora zvinoenda majaya nemhandara achiri kutemwa dzinobve ngazi, tinoona kuti vanofundswa zvakasiyana siyana. Vanofundiswa hutungamiri, vanofundiswa utsanana kuti vagare vakahlamburuka.

Umweni mukuwo tinoona kuti kuzvikora vantu vanoendeyo vodetsereka uye zvikora zvinosisa kunge zviripa Sinde ngendau dzatinodai teigara kuti varumbwana vedu vasazohamba mimango kakurutu kuendeyo.

Mwaizviziya erenyamashi unoyu tinoningira kuti mukati mwezvikora vantu vanoendemo kundodetsereka kakurutu ponapo ngekufundiswa mishando yenyara dzawo.

Mwaizviziya ere kuti mukati mwezvikora zvepadera vantu vanoendeyo kunodetserwa kubudikidzwa ngekufundiswa mishando yakasiyanasiyana mukati mwendaramo yavo yavanoda kuzoita.

Ngeimweni mikuwo tinoningira kuti vanthu vazhinji, vanoenda kuzvikora, vanopeisira vaakutokona mishando yenyara dzavo, mishando yakaita sekuvaka, mishando yakaita sekurima ,nekusona.

Ngedzimweni mukuwo tinoona kuti kuzvikora zvepadera vantu vanofundiswa zvakasiyana siyana kubudikidza ngema ngevafundisi vanenge variyo uye zvidzidzo zvawo zvakabaawanda maningi.

Vantu avangoendi kuzvikora kundofunda basi asi vanoenda kuzvikora kundofundirahe mitambo yakasiyana-siyana inosanganisira mitambo yemabhora, mitambo yekujaha.

Igwinyiso remene mene ,tikaona antu azhinji anoenda muzvikora vanoenda kuti vandodetsereka kubudikidza ngekufundiswa kwavanoitwa mwona muzvikora mwona imwomwo .Izvi zvinobaadetsera yaampho

Zvakadini kunaka kuona varumbwana veiyenda kuzvikora . Asi zvikora zvinosisa kunge zviri pasundewo ne ntaraunda dzatingadai teigara kuti vantu vasazohamba minangwo mikurutu kuenda kuzvikora kona ikweyo

Muzvikora zvinoenda majaha ne mhandara takaona kuti makaba naka yambo zvekuti vantu ava vanofundiswa zvidzidzo zvinosanganisira kukona kurima nekukona kuaka.

Tikaningira mukati mwendaramo yedu tinoona kuti vantu vazhinji vanoenda kuzvikora, ndivo vanozobudirira kubudikidza ngekuti kuzvikora uko ,vantu vanofundiswa kuti vazokona, kudziraramira, ramangwani ravo.

Ngeumweni mujuwo tinoona kuti vantu tinoenda kuzvikora zvedera dera kuti tinodetsereka kubudikidza ngekufundiswa maringe ngemushando yatinoda kuzoita kunyanyanyanya zvikoro zbinoenda majaha nemhandara.

Kuzvikora zvepadera tinona kuti vantu vanoendeyo vamweni vakona ndivo vanozova madhogodheya amangwani. Anozova vanamakanika vanogadzira movha dzedu kubudikidza ngekufunda.

Ngendaa yekuti kuzvikora zvepadera tinoona kuti vantu vanoendeyo koofundiswa maringe ngezveutano. Izvi zvinoita kuti vadetsereke mukati mwendaramo yavo, kubudikidza ngekuti vanenge vaanemishando inozovariritira mangwanani.

Mwaiziya ere Kuti zvikora zvapadera vantu vanoendeyo kofundira mishando yenyara dzavo mishando inosanganisira vantu avo vatinoona veigadzirira movha mukati metaundi.

Igwinyiso muzvikora tinoona kuti vantu vanoenda kunofundiswa mishando yakasiyana siyana. Mishando inosanganisira kuva madhokodheya, kuva vanamukoti, vantu vanogadzira motikari nevantu vanorima.

Mwaizviziya ere kuti muzvikora zvepadera vantu vazhinji vanoendemwo kuti vanodetserwa kubudikidza ngekunge veifundira mishando yenyara dzawo izvi zvakaba anaka maningi.

Vantu vanoenda kuzvikora zvepadera, vanofundiswa mishando yenyara dzavo. Izvi zvakabaanaka maningi ngekuti vanoona kudetsereka kakurutu ,pona apo pavanoendeyo.

Ngeumweni mukuwo tinoningira toona Kuti mukati mwezvikora zvepadera vantu vanoendemwo kunofundiswa maringe ngezvemishando yavanoda kuzoita kuti vazodziriritira ramangwani ravo.

Pona apo muntu paunoenda kuchikora chepadera unosisa kudzingwarira uye unosisa kunge weifundira mishando iyo inozokudetsera mukati mendaramo yako.

Nyamushi unowo tinoona kuti zvikora zvepadera munoshanda vantu vakasiyana siyana uye zvinosimudzire ntaraunda yachinenge chiri chikora chona ichocho kubudikidza ngemishando yechinopa

Mukati mwendaramo tinoona kuti vantu vazhinji vanoenda kuzvikora zvepadera kuti vanodetsereka kuburikidza ngekufundiswa zvakasiyana siyana mukati mwendaramo yavo. Izvi zvinobashanda yaambo.

Mwaizviziya ere kuti mukati mwendaramo dzedu tinoona kuti vantu vazhinji vanosisa kuenda kuzvikora zvepadera kona uko kwavanodetserwa maringe nezveutano hwavo uye vanosisa kunge veyitevedzera zvinodiwa ku chikora.

Nyamashi unowu mundaramo yedu tinoona kuti vantu vazhinji vanosisa kudetsereka kubudikidza ngekufundiswa zvifundo zvepamusoro soro izvi zvinodetsera yambo mundaramo yevantu .

Kwakadini kunaka kuona vantu veienda kuzvikora zvepadera ndivo vanozotidetsera ramangana redu kubudikidza ngekuti vanenga vakafundira mushando yakasiyana siyana mukati mendaramo dzavo.